Sarati nee gamo n niŋ loori karili n lu n marigi loori bihi ayi loori karili maa nyɛla ŋun ʒiri loori ka ban pahi maa mii nyɛ daadama bee pasinja loori

Naa n ʒiya o mini o kpambaliba ka katawiya nim ŋo ku to n gili luɣuli kam ka naa maa ʒi di puuni ka so mii ʒiya ni o chinchini ka zaŋ o nuu tabi o gbiɣu ka chɛ ban ʒi kuɣusi zuɣu

Paɣaba n bɛ kohamma ni damma shee ka binyɛri shɛŋa bini kohari maa shɛŋa n nyɛ sima tuya yaasantuwa ka loori ʒɛ bi nyaanga ka bi maŋmaŋsi zaa laɣam ʒi n gabi taba

matuuka yiɣirigu n ʒɛya ka bin yi soli na sheerina o ni bi sheerina mi ni bi baaji nima ka bia yeegi o niɛma ka o ma gbubi o nuuni vora ka o gbubi beebi

Paɣaba anahi ka niraba ata kpabi bihi ka yino bi kpabi Bihi ka niraba ayi ʒiri sala ni kpalansi ka di bɛ kpalansi puuni ka so gbubi kpalaŋ kuuni ka so mii ʒiri baskɛti ka ŋun ʒiri sala la puuni yino gbubi katawiya

Daabiligu mini gɔrim zaashɛhi salo n-kuli pali palli maa zuɣu ka takayuhi to n-to n-gili ka niriba ʒiya niŋdi bɛ daabilim loorinima gba nyɛla bana kuli be pala zuɣu n-chani bɛ gɔrima soya baasinima beni taɣizinima beni

Wo woribi n ʒiya bi yɛla chinchina ni bi kaya nachin tiɛri ka gungoŋ ŋmɛribi gba ʒiya n so chinchina ka so mii gba zaŋ gana tuuta n niŋ niɛma n yɛ n ʒiya

Laa n ʒɛya ka bindirigu bɛ dinni boraadɛ buni gala bɛni zaham bɛni kpukpali kpam bɛni boraadɛ maa nyɛla dibaanu

paɣa n-ʒia ka pileeti tam o tooni pileeti maa puuni kopubila tam mi ka bindirigu be di puuni ka bɔraade pa m-baɣili pileeti maa puuni gal' chimda gba nyɛla din be di puuni ka binnyurili be kopu shaŋa din nye koliba la puuni

Salin gbiribi n laɣam ʒɛya bi nirabaanahi n bɛ mashin maa gbuni mashin maa nyɛla din vori kom so yɛla daliya giriin ka so mii yɛ singirɛti ka so mii kuriya tori tandi

pali maandibi n laɣam bɛ bi tuma shee bi ʒɛya maa ka di nyɛla tipa nim n biɛni loori so katapila ŋun mali nuu gbiri tandi maa gba biɛni ŋun toori niŋdi maa gba biɛni ka naan chɛ Loori shab ban mii gabiri konkirɛt ka kpaari soŋda

Silmiin paɣa mini bihi n bɛ ʒilɛli puuni ka bihi maa zaa laɣamna ti gbaago ni suhupiɛlli bihi maa zaa nyɛla bipuɣunsi n ti pahi paɣa maa zuɣu ka doo nyɛ ninvuɣu yino

Kanbonsi n bala ni bi waa nachin tiɛri ka bi laɣam n ʒɛya n wori waa ka bobi bin bobira din nyɛ zaɣ dozim ka yɛ nyingokoriti ka dabba ʒɛya piɛ n giliba

Palli zuɣu ka lora niŋ sarati ka niraba anahi n ʒɛya niraba ata laɣammi ʒɛya ka moto bari bɛ bi tooni ka loori nyaangi sa doo bari so gba chɛni sa

Nachimbili polli ka o ʒɛ n baɣa bin nyura adaka ka gbubi baaji ʒiɛ ka pili zipiligu ka kpa ninkpara ka zaŋ daliya shɛli n nyaɣa o boɣu ni

Paɣasara ayi n ʒɛ n baɣa taba binwola gbuni binwola maa nyɛla din galisi pam Alaafee biɛni leemu biɛni kodu nim biɛni kamantoosi naanzu buhi ni silmiin yoɣali ni apili ni din kam pahi pahi

Paɣa n bɛ daani ni o chinchina kohabu balibu chinchin kam bɛ di puuni ka ʒiya ni suhupiɛlli o yɛla daliya ʒiɛ ka ku bahari lari chinchina maa nyɛla din zooi kom kom balibu nuɣso biɛni zaɣ dozim biɛni zaɣ vakaɣali biɛni ni tampilim gba biɛni

Pali maandibi n bɛ tuma puuni katapila ŋun mali nu waɣanli maa n toori tandi n niŋdi tipa nim maa ni tipa nim maa nyɛla zaɣ ʒiɛhi ka katapila nim maa mii nyɛ zaɣ dozim

Zaligu kpaŋsibu shee ka bi ʒiya bi biɛla alikaali maa puuni ka linjin doo ʒɛya ka paɣa ʒiya ka ninyula kpanjoɣu ʒɛ o tooni ka so gba mii ʒiya ka gilaas kopu tam o tooni

Bihi anahi n bɛ moɣali ni n toori kom ni bi bokati nima bi zaa nyɛla dabba ka bi zuɣuri gbaɣali taba ka bi bɛ moɣali maa ni ni bi tooi kom

Bia n ʒɛya ka nyaɣa luŋ n ŋmɛra ka o tabi zaa laɣam ʒɛya gilo n yuundo bia maa nyɛla ŋun mali rasta ka piri namdi dozim

pali zuɣ' ka lora gatɛ chɛna ka so gba kuli laɣim n zaya ka polin paɣ' bɛ be nyɛŋa n zaŋ o nuuhi n maani ba zaani dɛdɛ din tu ni be zani shɛm

Gamo n niŋ ka di jɛndila chɛchɛ buɣum mini chɛchɛ bara bia maa n nyɛ chɛchɛ bara ka chɛchɛ buɣum maa mii nyɛ din gari bia maa ka o ma ʒɛya kuhura dama bia maa koŋ o nyɛvuli ka do so mini shikuru bihi ʒɛya n kpuɣuriba Anfooni ni ni salo nyɛ gamo shɛli din niŋ maa

tumtumdiba n laɣam n ʒɛya bi nyɛla niraba ata dabba ayi paɣa yino ka bi zaa pili zipiliti so pilila zipili nuɣso ka so pili zaɣ piɛlli ka so pili zaɣ dozim ka bi gbubi takara yɛlli n yuundi bi duu baŋsim soya

daabiligu shee ka bi ʒɛya zipiliti biɛni nyingokori biɛni baaji nim biɛni bansi dabam dabam biɛni ka paɣa nyaɣa baaji nuɣso ka pili zipiligu ka so mii gba nyaɣi ŋun bi pili zipiligu

liɣiri yihibu shee ka o mali tangali mii n yihiri liɣiri o biɛla mtn nim sani so chɛŋ ti ʒiya ni o yihi laɣari doo maa gbubila laɣari o nuuni ka tangali mihi anahi pa o tooni ka so mii ʒi n baɣa o ka tia ʒɛya

Doo mini o bia n kana ti ʒini o vuhum shee ni bi di ka nyu ka bia zaŋ bindirigu niŋ o ba nolini ni o nyee bindira maa yaɣaya teebuli maa zuɣu n bɛ parantɛ nim puuni

Paɣa n ʒiya n gbubi saɣivuɣuli o mondila banku ka bidibsaayi ʒeya yuunda ka paɣaso be o ni mondi banku maa nyaaŋa dundɔŋ puuni n nyeli ka nɛma paya.

niraba n ʒɛya ka so ʒɛ bi tooni paɣa n maliba alizama ka matuuka yiɣirigu ʒɛ n baɣaba ka bi yooi o dundoli n yɛli ka o maliba alizama

Bihi n ʒiya n lori taba domi bi bo nachin tiɛri n ti taba din yɛn chɛ ka kaya ni taada kpaŋsi ka bia shab ʒɛya ka bi ba gba ʒɛ zuɣusaa n yuundi bi ni niŋdi shɛm Anfooni maa puuni ka o ni lori so maa dabiya ka ŋun loro maa mii ʒiya

Zaham daabiligu shee ka paɣaba laɣam ʒɛya ka zaŋ zaham niŋ piɛ bihi bihi ni ni bi niŋ Daabiligu n ti salo

Karim zoŋni ka bi laɣam ʒiya n bohanda karimba n ʒɛ dikpuni maa gbuni n wuhuriba ka nuchɛ bansi bɛ ninyula kpanjoɣu din nyɛ din choɣari nubihi la ʒɛ bi zaaha tooni

linjima nim n yina yɛrigi luɣulu kam ni bi gu salo ka taɣaba zaŋ chɛŋ gamo tuma polo salo maa galisiya linjima nim maa galisiya ka ku chɛni ni tiŋ shɛŋa tuuta nima dama amɛrika tuuta n ku nyɛ din bɛ tuuli na

linjima nim ndu n tam amokaa zuɣu ka gbubi bi ni bɛ yaɣa shɛli tuuta nima ka malifa karili tam amokaa maa zuɣu ka kuɣa n kuli gili bi luɣuli kam dama di panpa shab nyingoya zuɣu malifa kuɣa

Namda nim bɔŋ bɔŋ n laɣam n shɛbi n ʒɛya daabiligu shee ni bi kohi ka chɛni ni bin mindisi ka di bɛ di roba nim puuni ka katawiya sa n baɣali

Salin gbiribi n laɣam bɛ bi salin boɣa puuni bi ku biɛla nimmohi ni ka di nyɛla bi nin moomi n bori bin yɛn niŋ shɛm tooi gbi salima salo maa nyɛla ban galisi pam ka ku bɛ kobiɛri ni samdi ginda

matuuka yiɣirigu n ʒɛya ka salo ʒɛ di gbuni n gbubi Anfooni yaarisi n yaari Anfooni nima ka salo ban yɛn chɛŋ soli maa kpɛ

ayirimo toribi n yina chɛna ka bi chɛni ni shahara gbana n wuhuri bi ni bori binyɛri shɛŋa biɛhagu puuni ni bi ni jɛ binyɛri shɛŋa zaa salo maa nyɛla din gam ka di ka ŋmali lala bi ni gbubi binyɛri shɛŋa maa n bɛ ni nuhuni ka bi wuɣi ŋa zuɣusaa maa

Palli zuɣu ka lora chɛna ka chɛ loori shɛŋa ban nyɛ gamo mini sarati nim gba ni ʒɛ n baɣa baɣi palli nagbani kpaŋsi ka ku wurim wurim zaa di lahi ka bukaata di leela sikirabs

Paɣaba ayobu ka bi kuligi kuna bi chɛŋ mi ti tooi kom o chɛŋ bi zaa ʒirila silba kotoori bin yɛra ka yino gbubi guuka o nuzaa ni ka bi chɛni doli tabi n kuna

matuuka yiɣirigu gbuni n bala ka di nyɛla salo n ku pali ni ka niɛma yɛrigi tingbani zaa ka shab yɛ neen piɛla ka shab mii yɛ neen shɛŋa dabam dabam linjin kaaribi gba nyɛla ban ʒɛ nimaani

Paɣa n chɛni ni o daabiligu niɛma o ni kohari binyɛri shɛŋa n nyɛ tulaalɛ nima biraash nima polish din polishiri namda nima birash shɛŋa din mali daari zabiri ka shɛŋa bɛ tahapoŋ ni ka shɛŋa mii bɛ baskɛt ni ka o gbubi laɣari o nuuni

Pukparilim kohamma shee bi ni kohari binyɛri shɛŋa n panpa teebuya zuɣu ŋo kodu naanzu buwa alibarisa zaham ka tonto katawiya nim n ʒi di puuni ka paɣa gbubi bia ka shab kpabi bihi n doliba

Paɣaba n bɛ ko biɛɣu ni ka di nyɛla bi biɛni mi n tiɛri kom maa ni bi bo salima shee salin gbiribi n bala bi ʒɛmi ni bi tahabihi ka shab mii gbubi ŋmana

Paɣa n ʒiya ka teebuli ʒɛ o tooni ka tahapoŋ paya ka subili gba paya ka o gbuni chɛriga ka duɣu tam kurifooti puuni ni kpam ni o chim waagashe

linjin doo mini do so n ʒɛya diri alizama ka salo nyɛ ban laɣam n ʒɛya giliba shab nyɛla ban ʒiya ka shab mii ʒɛya bi nyɛla paɣaba mini dabba

kohamma shee ka teebuya ʒɛya ka daguya pa dizuɣu baaji liba gabisi bansi nyingokoriti baaji ka paɣa maa ʒiya ka pobi nyɛ pobirisi ka shab gba mii ʒɛ o luɣuli ni

Salima gbibu shee n na kuli nyɛli loori so bi ni boli katapila la n ʒɛya n yaari tandi n niŋdi bin jaɣandi sini ka bi jaɣanda ni bi tooi nyɛ salima

Zaham gbahariba n pa kom zuɣu bi ʒila ŋarim puuni ŋarima maa nyɛla ŋarima ayi tuuli ŋarim maa niraba ayi n bɛ di puuni ŋarim din pahi ayi maa bee injin booti maa niraba ata mii n bɛ di puuni ka piɛri bɛ di puuni ni bi gbahi zahama

alikaali puuni ka bi ʒiya bi ʒimi n diri sariya so ŋun kuli ʒila o kuɣu sa ka maɛrika tuuta biɛni ka ninvuɣu yino paɣasarili ʒi o tooni ka niraba ayi ʒɛya ka salo laɣam ʒi luɣu yini ka niraba ayi gba ʒiya ka yino gba ʒiya ka binyɛra pa o tooni

ziliji naba zuɣu ka bi ʒɛya ziliji bibaata n ʒɛya ka salo laɣam ʒɛ n baɣa ziliji maa n ŋmaari Anfooni ziliji maa nyɛla ŋun peenta nyɛ zaɣ ʒiɛ mini zaɣ piɛlli

salo n laɣam n piɛ fooli n ʒɛya ka di nyɛla bi ʒirila adiiku nima bi yila tiŋ shɛli n zori n taɣari tiŋ shɛli bi nyɛla paɣaba mini dabba zaa